Osha simana omuntu kehe a kake ena ontengenekothaneko lyo shimaliwa shoka takalongitha mesiku moshiwike nenge momwedhi ngoka shika ohashi yanda, opo omuntu kaha kale teende mositola nenge a kale a thikama a tala iinima ye ita ningi etokolo kutya okwa hala shike.

Iimaliwa oyili momaludhi gomafo niikukutu. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yoludhi lwasho shiikwatelela wo kongushu yoshimaliwa shoka. Iimaliwa ohayi ithanwa wo iisimpo, ohayi ithanwa wo omafo niikukutu nomadhina galwe ga gwedhwa po.

Mongashingeyi oshoka ethimbo olya huma komeho. Aantu ohaya longitha uukwatekinolohi, muukwatekinolohi ohaya longitha iinima ngashi ookompiuta uuna taya landitha, uuna taya iilongo ya ninge iilonga yawo yoskola na yilwe ya gwedhwapo.

Iimaliwa yaNamibia yomafo oyili paandondo dha yolokathana. Ngaashi oodollar dhaNamibia omulongo, oodollar dhaNamibia omilongo mbali , oodollar dhaNamibia omilongo ntano, oodollar dhaNamibia ethele noodollar dhaNamibia omathele gaali.

Omuntu ngele okuna shoka apumbwa ohayi komahala gomangeshefelo ngaashi koositola. ohayi mositola etakutha okambamba ke moka hatula kehe shoka apumbwa shi ikolelela koshimaliwa shoka ena mondjato ye.

Pomahala gomaulikilo giipindi ohatu adhapo aanangeshefa taya landitha iinima ya yoolokathana. Aalandi ohaye ya e taya ende taya tala shoka tashi landithwa naashoka ya panda yeshi lande ngaashi oongaku, noshowo iikutu nenge iikulya.

Oshiketitha shokolusheno shandulukwa kehangano lyoKenwood Elementa sholita yimwe oshinkwanu heyali, oshali shina tashikosho oondola omathele gaheyali nomulongo nomugoyi ihe ngaashingeyi oshina oondola omathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi kositola yoNictus.

Aantu mboka yapyokoka nawa noya mona omadheulo omawanawa ohaya hongo iipundi niitaafula mbyoka ya longwa miipilangi etaye yi kanditha ya mone iimaliwa.

Iimaliwa ohatu yi longitha wo okufuta oongunga ,okulanda iitukutuku okulanda iikulya okulanda iipumbiwa yomegumbo ,okufuta oosikola.

Oshimaliwa iikukutu nomafo, onyuku oyo mbyoka hatu longitha moku landa iipumbiwa yetu, moku ifutila oosikola, moku tota po oongeshefa nosho wo oku gandja omayambidhidho kwaamboka yo popepi natse.

Komiti oko haku zi iipilangi. Kiipilangi ohaku ningwa iipundi nosho wo iitaafula. Ohatu yi ningi opo tuyi landithe nenge tuyi longithe tse yene momagumbo getu nenge momahala giilonga nenge goongeshefa.

Omahala ngoka hatu adha gena iikulya yapya yomuntu to landa to kalya kegumbo nenge kehe mpoka wa hala gamwe ohaga landitha iikunwa. Iikunwa mbyoka ya ndulukwa nenge tayi ningwa komuntu ye mwene ngaashi ootea noocothiwa.

Oombanga yotango yopashigwana oya ningi euvaneko oku gandja oshimaliwa kehangano lyokatanga kokoompadhi moNamibia, lyoshimaliwa shoondola dhaNamibia oomiliona omugoyi, omayovi gatatu nomilongo hetatu nandatu, omathele gaheyali nomilongo heyali nambali, koomuma.

Omafo, iikukutu, iisimpo, iimaliwa, oyo oshinima sha simana monkalamwenyo yomuntu, shaashi ohayi tu etele ombili. Ohayi landa oompumbwe dhetu dha kehe esiku, ohatu yi longitha oku landa omagumbo, noshowo oku futa uunamiti wetu, moongeshefa nayilwe ya gwedhwapo.

Miipilangi mbyoka hayi zi komiti ohamu ningwa iinima oyindji ngaashi iipundi, iitaafula, oosikopa mbyoka hatu longitha momagumbo getu.

Ombaanga yo Bank Widhoek oya gandja oshimaliwa koomuma shoondola shomayovi omathele gatano nomilongo hamano, kehangano enene lyetanga lyo mokambamba lya Namibia.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yina ongushu yayooloka koshilongo oshikwawo, sho osho wu wete kutya uuna toyi koshilongo shilwe owapumbwa okuthitha opo wupewe iimaliwa mbyoka yomoshilongo moka, nena Ito vulu okuya koshilongo shi ili tolongitha iimaliwa yokoshilongo sheni.

Omikuli ohadhi kuthwa kwaa mboka ye na oongeshefa dhomikuli nenge okomahangano gontumba nenge okoombaanga. Ashike omukuli ogwa nika oshiponga uuna togu kutha owu na okukala wa dhiladhila nawa e to kala wa kotoka, opo waa kuthe omukuli shaa thimbo.

Iimaliwa nenge iisimpo ohatu yi yoolola shiikwatelela komaludhi giimaliwa mbyoka nosho wo kongushu yawo . Otu na omafo ngaashi goondola omulongo oshowo goondola omilongo mbali , oondola omilongo ntano , oondola ethele , oondola omathele gaali , oondola omathele gatano oshowo oondola eyovi .

Oombete dhetu dhoshinanena inadhifa dhoka dhali hadhi longithwa pethimbo lyookuku. Oombete dhoshinanena oha dhiya wo nuupundi mboka tawu vulu okukutumba uuna inohala okukutumba kombete. Oha dhiya wo dhina omatalashe ashike eyooloko olyili mpano kutya oombete dhongashingeyi odhina ondilo.

Omuntu ngele otaningi omatokolo genasha nokulongitha oshimaliwa okwapumbwa adhiladhile tango omanga ina landa oshoka ngele inadhiladhila tango otiyadha alongitha oshimaliwa shivulithe pushoka ena.

Ombaanga yo Standard Bank otayi kunkilile iilyo yayo opo yi kale ya tonata, noya kotokela ookalyamupombo noshowo iikengelela yinasha noshimaliwa.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile iilyo yawo kutya uukalata wawo wombaanga owa lunduluka, kawushi we uuzizi ashike paife owafa omwiidhi gwa kukuta. Omawuwanawa inaga lunduluka.

Aantu oye na omaludhi ogendji goku pungula iimaliwa yawo. Yamwe oha ya pungula mondoosha , yamwe oha ya pungula koshi yombete , yamwe ohaa pungula kombaanga. Kombaanga oko kuuwanawa, oshoka iimaliwa yoye oya gamenwa. Oha yi kala hoka, e toke yi tala ko uuna wa hala oku yi longitha.

MuEuropa aantu ohaya longitha iimaliwa yi li poongushu dha yooloka ngaashi ooeuro ntano, ooeuro omulongo, ooeuro omilongombali, ooeuro omilongontano, ooeuro ethele nooeuro omathele gaali.

Uuna toyi koositola inopumbwa wukale wuna iimaliwa yoye koomuma oshoka otashi eta uuwinayi wuyi kuthwe nande okookalyamupombo . Owapumbwa owala okuya no kakalata koye unene tuu mboka taya longitha ombaanga yotango yopashigwana.

Pomahala mpoka pe na oositola nenge ano pomangeshefelo ohapu kala pu na aantu oyendji. Kehe gumwe oha kala tuu eenda nuudhigu we mboka e ya okukandula po. Yamwe otaya landa, yamwe otaya tumu iimaliwa, yamwe otaya tala nomeho, yamwe oye ya wo nokuhadha moondjato dhooyakwawo.

Moositola dhiikutu omuna mboka haya longomo, oku kwathela aalandi opo yahogolole shoka lela yahala kondandalunde. Yatale wo ngele miikutu otaya gwanamo nomaludhi ngoka yahala ngele ogo tuu gelimo.

Wayimina pamwe natse nombaanga yedhina Nedbank opo wutseye nkene hatu longitha omapandja getu gopaungomba . Ototu adha pehala lyomawuliko lyiipindi lya Venduka momasiku omilongombali nagaali sigo omilongo ndatu ga Sepetemba, omumvo gomayovi gaali nomilongo mbali nandatu.

Momahala gomangeshefelo ohatu adhamo ositola dhina ilandithomwa oyindji ngashi iikutu , iikulya nosho wo iinima mbyoka hatuvulu okulongitha momagumbo.

Moolaka dhomoositola omo hatu adha iilongithomwa yomegumbo nosho woo iipumbiwa ya kehe esiku ngaashi iikulya, omagadhi, oodhewa nosho tuu yimwe ya gwedhwa po mbyoka hatu longitha momagumbo getu.

Otashi vulika tuu wu kale wu hole ombaanga? Ohatu popi omalaka omulongo nagatatu, kwa gwedhwa wo limwe, edhina ndyoka wu hole. Tala ano ngashingeyi.

ORadio yomuzizimba ohatu yi adha momagumbo gokomikunda dhaamboka yi iyadha oshowo momagumbo gomoondoolopa. Ohaku taliwa uufilima nosho wo oonkundana. Ohaku talika iiningwanina yopethimbo mbyoka tayi inyenge muuyuni pethimbo ndoka.

Kakele kiimaliwa mbyoka hatu vulu okulongela tseyene yili moombaanga dhetu, opuna wo iimaliwa kutya moshilongo ohayi yamo nomikalo dhayooloka, ongaashi uuna tatu landitha oonzo dhopawushitwe ngaashi okawe nongopolo.

Mboka ya hala oku landitha ihe kayena omahala go kungeshefela, ohaya vulu oku eta iilongomwa yawo eta yeyi tula pondjila mpoka hapu ende omuntu, otaku ti tuu ongoma ohayi hokelwa pondjila.

Oshimaliwa kehe oshina ongushu yasho shiikwatelela koshilongo shontumba. Iilongo yimwe oyina iimaliwa yina ongushu yi li pevi. Yo yimwe oyina iimaliwa yina ongushu yili pombanda.

Landa okila yoye yokutalaleka yoomweelo mbali kombiliha, kongushu ya li yooN$ 11 999, ihe ngaashingeyi oyi li pooN$ 10 999. Okila ndjika oyoolitela omathele gatano nahetatu.

Momagumbo gomoondoolopa ohatu adha mo wo iinyanga mbyoka hayi kuutumbwa kaa negumbo uuna taya li uulalelo ,nenge pweya aayenda opo ya pewe omeya gokunwa.

Aantu mboka haya longitha ombaanga yoBank Windhoek otaya vulu oku tuma iimaliwa inaaku gwedhwa nando iishoshela yasha pomashina ngoka hapu tumwa iimaliwa.

Aamati naakadhona mboka yiilonga kiputudhilo yinasha niilongo yungomba oha ningi iinima yayolokathana ngashi , iipundi mbyoka hatutula momahala getu gokulila,

Ombaanga yedhina Standard, ohayi kala yina omathigathano ogendji gomaludhi, mwa kwatelwa wo nagaamboka haya hingi oombasikela.

Oshimaliwa osho oshinima sha simana monkalamwenyo yomuntu. Yamwe ohaya longo opo ya pewe iimaliwa. Yamwe ohaye yi li omukuli. Yamwe ohaye yi yaka noku yi yaka.

Iilongo ayihe muuyuni oyi na iimaliwa, ashike iimaliwa mbyoka oya yooloka mokutala nomongushu. Uuna to yi koshilongo shilwe shi ili nena owu na okushendja iimaliwa yoye, opo wu vule okulongitha yomoshilongo moka.

Dhengela ombaanga yoye nenge omukuluntu gomakwatathano opo akaleke manga ofuto nenge wulopote iilonga yuu lingilingi mombaanga yositandeleti benge.

Oshasimana komuntu kehe opo akale ena ontengeneko thaneko yoshimaliwa she shoka talongitha mokukalanda iinima ye kositola, opo ka kakale alimbiliwa uuna eli kositola oshoka oshimiwa shoka ena inashigwana.

Omvula ngele oya loka nawa omvo ndono oha kukala kuna oomwe oshoka ohadhi valele momeya, ositola dhoka hadhi landitha iipumbiwa yomomagumbo oha dhilanditha wo oonete dhokulala dhoka hadhikelele aantu koomwe.

Omapaya, oondjato, oongaku oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi ningwa nenge hondjwa miipa ngaashi yoompo, yoonzi, yoongandu nosho tuu.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu kehe, na ito vulu oku kala kushina monkalo yopaife. Ohoshi mono una wa longa piilonga yontumba, owa pewa omukuli komuntu nenge kehangano lyontumba, nenge weshi yaka, ashike osha nika oshiponga.

Oshimaliwa osho shimwe shomuuwanawa mboka ihawu zi pokapala ka yela. Opo wu mone oshimaliwa oshindji owu na okulonga nuudhiginini. To longo wa pusha. Owu na oku ilonga, owu naokukonga iilonga, owu na okulonga noonkondo adhihe.

Omawulikilo giipindi ngaashi ngoka haga kala kongwediva kehe omumvo, ohamu kala aantu taya landitha iinima oyindji, ngaashi iikulya, iikutu, noshowo oku ulika iilonga yawo yopayikaha.

Una tandi longitha ombaanga yotango yopashigwana, nena ondishi wo uuyelele mboka itandi vulu nande oku gandja komuntu le. Uunongo owo oonkondo mokulwitha uulingilingi.

Aantu oyendji mboka yahala okulanda omagumbo gawo ohayayi koombaanga, koombaanga ngaashi koNedbank opo yakatulemo omawuvitho gomikuli dhokulanda omagumbo.

Miinyanga yomomagumbo moka hamulilwa oha mwadhika iitafula niipundi poka anengumbo nenge ayenda hakutumba una tayali omwiha nenge ulalelo nenge tu oshumbululwa, oha tulamo uumeno opo wetemo ombepo ombwanawa yoku fudhilamo.

Monale aantu oya li haya lala koombete ndhoka dha ningwa miipilangi inaayi hongwa nawa. Iipilangi yimwe yatya nomakwega. Ihe mongaashingeyi oto ningilwa ombete yoludhi ndoka wa hala niipilangi ya hongwa nawa, e tayi thethengwa nawa.

Momahala ogendji gomangeshefelo ngaashi moositola , ngashingeyi aantu otaya longitha uutekinolohi moka tovulu okutula shoka wahala nenge oshipumbiwa koshiviha opo wumone kutya otashi kotha iimaliwa yithike peni.

Oshimaliwa osha pumbiwa komuntu kehe monkalamwenyo, nomonkalo yesiku nesiku. Oweshi pumbwa opo wulande iikulya yoye yokulya, iipumbiwa yoye, nenge okugandja omayambidhidho gopashimaliwa kwaamboka yopopepi nangoye, wufute wo osikola, olefa, nayilwe yagwedhwapo.

Iimaliwa oyili omaludhi puna omafo, naambyoka iikukutu. Iimaliwa iikukutu oha yi kala yina ongushu yili pevi kashona yi vulike kwaambyoka yomafo.

Momahala go malandithilo ohatu adhamo oositola ndhoka dhina iikulya, Iikulya yimwe oyapya nale omuntu ho vulu oku landa eto li ethimbo ndyoka. Ohamu kala nee muna iipundi niitafula, opo ngoka toli nenge tonu, nenge wa loloka , wu fudhe po.

Oosikopa, iipundi niitafula ohayi kala yahongwa momiti, yahongwa nawa otayi tulwa momukalo ngoka haguhili omeho ngamboka yahala okulanda.

Aantu yamwe oye na oongeshefa dhokulanditha iikutu, yamwe oye na oongeshefa dhokulanditha oongaku. Oongaku ndhoka dha ningwa miipa nosho wo oondjato; iipa yoongandu, iipa yoonzi nosho wo yoongombe.

Ombaanga yoNedbank oyo otayi gandja eyambidhidho enene, shina sha nomaudhano gaanuulema. Mboka ye na omaulema gi ili nogi ili.

Iitayi yombaanga dhaWindhoek mpoka tayi adhika: Omoshomeya, omUtapi, omo Rundu, Opuwo, omoshaanda, omokahao, omOkahandja, oshitayi sha capricorn, oshakati shokuuninginino, oshakati po service nenge po sasiona ya Santorini.

Ombaanga yotango yoshigwana oya gandja oshimaliwa shoodola omayovi omathele gaheyali kehangano lyoAmos Meerkat ndyoka li na sha nelongo lyopevi.

Iilongomwa yoshipa ongaashi omapaya, oondjato oshowo oongaku. Iilongomwa mbika ohayi longwa moshipa yompo, oongombe, oongandu niinamwenyo yimwe mbyoka yina oshipa shasimana ngaashi oonzi.

Iimaliwa, iimaliwa oyo hatwiithana kutya iisimpo nenge omafo niikukutu. Ohatu yi longitha okulanda iikulya yetu nenge ano ohatu yi longitha mokulanda nomokulanditha. Ohatu yi longitha wo moompumbwe dhetu dhashaasiku ngaashi okufuta omahala mpoka hatu zi, okwiilandela iihauto yetu nomagumbo getu. Ohayi kala yapumba nomuntu oho pumbwa okwiilongelasha opo wuyi mone opo wuyi mone, oyapumba nee.